Omusaadha atyaime ku pikipiki, ayambaile esaati ndheru, agemye oguthupa gw'amaadhi mu ngalo. Ayambaile galubindi nh'ekikofiira ekya gurwini. Kumbali abasaadha abandhi bali kwokya endhigi nh'amadhinisa. Balilainhe ekizimbe kyebasiiga langi.